Njaari gaindeh la nungy tok, benue bii mungy, mungy merr, benen bii mungy ngaan, gaii nung cii ron garab, fofu len tok, amna njaari nitt njur hamneh njungy tok sen ganaw borom mbuba yu wekh, njungy tiyeh aiiy bantue, gai njungy johnkon, njom tamit nung cii ron garab bii.

Haleh bu jigeen laah bukeh amm derr bu gull , bukeh sol mbubah bu katah ak koss , bukeh montehh ayy waii , mukeh defal bobam bi , teh bag bu weeh , bukeh sol dalah yu kuduh bu gul hamna lennen lum teh si lohom bi lu gull bukeh moteh ayy.

Xaleh bu goor la mogi goh loxom bi jangalekatambi yeneel xale nyu gi tog gayi byu geh binda nyugi sol yereh yu weex ak tubai bu nuul gayi nyu gi so daala yu nuul djangalekat bi mogi melni.

Ñeenti xalé yu jigéen ñuñ si biir geege gi. Kenë ki mu ngi jël siwo def ko mbagam bi. Ñaar ñi ñu ngi tiyewante. Am na gaal bu nékë si biir geege gi, mbu am ay mbaal. Napu kat yi ñu ngi amee ay mbaal, ñenen yi ñu ngi biir ndox mi.

Ndaw si jigeen mu ngi sal robu bu werta. Mu ngee defar boppan bi ak kanamam. Mbi ngi monte ay xef. Mu ngi teye kalpe si loxam bi. Kalpe bi nak ak dalayi ñu niroo. Mu ngi sol dala yu gudu. Mu ngi def, tak ay jaaru, been loxambi mung ko jël defko si boppam bi di naatal.

Ndaw su jegain la muge sol robou bu goudu, robou bi nak coloor bi muge neka coloor bu hauha muge defarr bopambi mugi musuru muge monte heff sol jaaru muge monte tam aye weeh muge tahaw de natalu jel lohom bi tek ku se wagam bi.